* ngenɗa na nuun a rog yaasam roga ci o kino kin jàm o fogole i mbar lu no bis fee nda avant ndoq a teen keem ley ten refu ye genar we mbadi doyo fa jàm genar we fatick fop mbadi doyo fa jàm yàm roog a ci a nun jàm nuno fop kon i an émission neke soog na gara lul nɗudnur te yasam ref taw fe na kara le o nan teen na xa teƥ xa mayu a jega nga xa teɓa xe yàsam te mala in te o kino kin na xeɗa roog porose ne yaasa rooga motan na in <hesitation> nu nana ne kooro xe ley tuna a leya ndef leng te gare saax in yaag koy a jega kete sim na a leya ngandef leng a gara lul ndundur a leya soɓ lul ndundur a rey leŋ ta somb tunu fe a ref leŋ kom a soɓ tun fe ref leng kou a num to xiit aɓa tid gon le fato o kiino kiin a goor goor lox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 <hesitation> mi de jaɓama leya maàk meke geno xuma yaàm yaam ñowa bo xaye leyime o rajo mose gar lul ndundur de nda ko fat i mbi ik émission ndef leng lul ndundur mosi numa naan meen konn nana ngan meen ku wagu ma teen to te xembena xam jemin nun njokonjal la paax nun we ŋet na mene fop o kino kina ande keke leya nune ke kina war na an refe o kiko kina ande lengo i ndefu sereer i ndefu sereer i mbogu sereer i leyu yaag koy kede ɓisiin na i nan giloxa den teen ke de lamit ka in to andin i yarator nu mbasa naam xaq hum ndjoko djal jërë ngen jëf= wolof merci beaucoup=fra <applause>
nuno fogo le lul nɗundur lul njojon lul soɓ ƴaƴ màk nun fop maxey sim na nun ƴaƴ màk koy fo lul soɓ ga ndef xamo na lul nɗundun nda fop sate fa leŋ fe yo fop luu lul a ndefu um sim na nuun koy o kino kiin no gonum fo simaŋol nuun dal na a nuun i tam <hesitation> leya nuune nu ɓadid fa diam

rimel meke lul nɗundur iyo so <hesitation> nu nana ga i qet men xaye koy no <hesitation> cadre projet :fran ne reko <laughs> programme fe Pam e progamme alimentaire mondial a jala fo 4R so ley ka tàn 4R yàm depuis fagun faak bo xaye owey njala no sàte fe ayit o enronlé <hesitation> 31 ménages i ndet ren bo de ɓàt ménage ke bata fi 90 ménages=fran konn wa Pam wa programme 4R i mbara gid ma den a paax te yoka ted na ndjal so i tam <applause> <hesitation> ya weta no xum wa gaamo juum yama mofes na sate fe xadja ndiki yo nda ka ando na ye tem soɓa xam men jaf farat te no rajo garidu meke lul nɗundur so dara ɓisi diral men refa ngen na programme fe refa ngen na projet ne kon i njoka dela njala paax <applause> e rajo fe koy o nana nga te garid men xay nga i mero nan giloxa émission ke ndaf leŋ nda kene ka ref émission décentralisé manan émission na ando na ye ka soɓik wiin we kam cate ke den kam xa qoxa xe den a soɓ ka den ndax de mbago ɓaxtan fa den ndax de mbago jetày fa den ndax de mbag o monj o <hesitation> mbax tana ndoor ndi o leya ndoor ndi o ŋola ɗikin a pax ka andona ye ten refu projet ne yam lek lek a refa nga ye a distance so manam de ɓitan Fatick wiin mayu mbage o mbax taan wiin mayu mbage o ndawa den nda a i no xanga koy a soɓi da nun maga gita faco wala nu njas nor fa dem waye ke ref na cox la nun ke ref na lamit nun nu mbago ndawa den no yoɓu mbago mbax taan fa den ten taxu bo lek lek de ɗeta sate a mbudoox maga ndax de mbago mat population fe kon njoko njal wa ndef leng nuni tam no calel mosu kene ano na ye ten nu mbiya <hesitation> waxtan le xaye koy ka monj ka job no ke far na no changement climatique fogum we ngar ina fede faak meke i njem a brancher teen i njem a ley teno ndik no ke far na no changement climatique ke konn jetay le xay ye kene te monj ka ref fono ke far na no sémence ke no ax ke i ndufa o xido xid yam comme xoqoq i defu surtout no ndiigo i ndefu ke ano na ye ten refu ke i qoxa ke i ndufa ka i mbara ndetin mbara o njilin mbara segi ina paax mbara an xar i njala xar a refu to kene fop ka fog ka no waxtaan le kon maxey joka nuna njal joka a seriir a njal te ando na ye ten ref animateur mene no commune fe nuun fop we teew na men maxey joka nuna njal so was noxa i tam yam a mofa le a miña i njoka njala paax <applause> Philomène no goor maak we o xa wag na ñan
salamaley kum mangi leen di sant ku nek turam ak santam tey xamna mom dama xawa content doma ñëw si sama jam yi bo xole ñi toog ñëp mafiy jola kon mafiy sen buur mangi content bu baaxa baax dileen sant mangi rafetlu teru bi je pense que comme com ning ko waxe leegi émission bi émission bu am njëriñ la parce que agriculture lu am njëriñ ci gox bi la ñun ñëp daño wara goor gorlu ñun tam ñu ligey ni ñuko digale affaire yi ñu defe ko num gëna fafete vraiment du sori parce que dama content may sant mbolo mi ñëp ñifi teew ku neek si turam ak santam di leen di remercier vraiment di content bu baxa baax merci beaucoup <applause>
dembi teen o ñuxur rek
jokal nduro ne em gen lul ndundur maxey gid ma fop to yakara fop xeɗa o yaloxe a barkel mofan ne lul ndundur moom lul ndunduro dara mose yako rit lul ndundur lul ndundur a ref sate cosaan fa ando na ye lengo leya lengo mbiya a ganda nga njego lengo xe rek a nana ye jega fop so sate fe sate fe lul ndundur <hesitation> xendan o yalo xe a barke a nun nuno fop so gid ma den so gid ma we ndef na rajo ndef leng e so yakara nuun it parce que aussi i nda it saxo le nu ngar na meke nu ngarit na wax deg i ɗaya to i mbega nana i ɗaya to i mbega parce que a kara re nuun meen te i nan gilo xa nuun na xa tajo xe to nu mose mbadid lul ndundur bo mbadid lul ndundur lul ndundur a ɗaya a jega o mbek te so o mbay ŋid ma a roog qupu kete gidim na a roog xeɗa o yalo xe barke a nuun te a dona nuun na ɗat jàm <hesitation> jarangen jëf
<hesitation> urée fe ando na ye ten aussi nu mbaru fi na qol bata wago jir na nuun manaam engrais fe ndax ga i mbi kan tig no pafayo xa rek a gara xot no ndap le rek a suyin fop qunin jaf leŋ so a ñamin jaf leŋ ke yok na a wat ke yok na demb kel ndax nam ndax nu anda o qolo lu ando na ye a fada nga no hectar leŋ pod num engrai ware fi teen fo pod nim ire ware fi teen bata wago jir ña in i question ne koy foppa poser kel i leya nga bo pare soga coxa technicien fe te sogo gar aussi a moƴo gar a tuɗ ta in i soga suur demay laj rek la quantite de dosage d' engrais et durer binga xamne mom la producteur yi wara def surtout nak si diamano biñu neek ni gis neñ ne leegi Etat bi dey subventionner engrais mais engrais bi sax pour <hesitation> nga jot ko neek na ay jafe jafe ñuy lace nak maintenant tay bo amoon sa engrais.fra tey am sa tool ñu nat ko ci ben hectar ñata nga si wara def urée ñata nga si wara def engrais bamu neek lo xamne def ley jëriñ
nuno fogole lul ndunuur maxey sim nanun te gind ma nuun to yakara nuun projet ne 4R ka gar meen puro dim le iin cate ke xa giña depuis fagum faag te no kumace u a jal na fo in so fede faak comme ne i leyit na nuun i leya nuun ne projet ne ka gara adim le tida na ax fo kene fo <hesitation> developpement ndiki o xey lam ta question ne e manam 1hectar ke waru na waga engrais fo urée mi are a nga mi kom nen engrais ta wa mo xot 1sac de engrais foko tin fo sac de urée so jaxase den so engrais tin pour 1hectar :frap pour mi na ramb yiifes no ke andona ne ten fiya parce que ley kime nen ten war jeg nen fiya ten leya hectar kan xota deux sacs sac de urée fo sac de engrais um jaxasa den so sulil no 1 hectar i jërëjëf

<applause> o fogole njoko njal wiin we ga ngar a ndim le a in pur i njeng xam xam fa tax na i ŋox bo i njëriñoy ka de leya ye 1hectar pod ne wago na yip teen engrais bata jir nong nda ka i njeema rek o kiinoo kiin o waag a ngan mu xoxo na kaaf o bufa kaf bo andiro ne o fi ka den in go aoox we fop lay e tus nda in nga i ndosa mbo njut so dako mbokatat ire fo engrais dako yipat na tusa le in est ce que kaga ketax na mbi an bo waag jeg tax i mbiyan ka i njema ndong nding koy kom roga taxa wa rajo ndef leng a gara meke fo wa projet ne i yonit na pur de lal gana in o kiino kiin waga ley xam xam mof ne o jal ta i pare a nga i conda den o micro le de lal gana in in de inda ne i mbi ya ga i ndosa naak bo njut dako gelo rox ndako mbokat ire fo engrais ndako yipa tinan kam kaaf fe in indax in njeng kaaw nu mbasa naam <applause>
njoko fogo le maxey sim na nuun nuno fop ngoyar ndur ne em gen mene luul ndunuun ndiki nak question fe nuun nu lamit na hectar fe engrais ndax fo ire fe nam te waru fi tel mi no ki fi ma boog no ke xatat ma ka ley me o xota nga engrais fe o jega nge 2 sacs engrais fo o saku leng ire xan te waa gin yamo o ga a nga o saku muum engrais anda ye dos fe engrais le fo dos fe ire fe fod re kon o saku leng engrais fe fo moitié o saku ire a mbaga yoon konn yaga o jega nga 2 sacs engrais fo saku leng ire o jega nge teen o saku lenga le 2moitiés kaga xan te yoon fo saku yo saku yaam xo tanga o saku engrais fo saku ire foka tin kaga o yipa ngan no qol le wo a jega na sax ta ngaan rek xan te weer yaam dose ke ndefe leng yam deux sacs engrais fo o saku leng ire o foko ta ngaan xan te manga yoon i ando kaga boog nu mbasa naam <applause>